Kula da yara na nufin kula da jinyan da ake ba jarirai, yara da matasa ya kunshi kula da lafiyar jiki, tunani da cigaba da buƙatun lafiyarsu. Likitocin yara sun kware na maganin batutuwa da dama a ciki harda kulawa da rigakafi bincikem yau dakullum, alluran rigakafi, sa’ido akan girma da jagora akan abinci mai gina jiki da aminnci. Cututuka masu saurin kisa ganewa da maganin cututtukan da ake sabawa dayi a yara kamar mura, ciwon kunni da mura. Yanayi nay au da kullum sarrafa batutuwan kiwon lafiya, a dogon lokaci kamar asima, ciwon sikari da kuma cututtukan haihuwa. CIgaba da lafiyar halayyar kula da matakai masu mahimmanci gano jinkirin cigada da magnace ƙalubale na hali, kulawa na musamman. Kulawa da yanayin dake buƙatan taimako Kaman ilimi, zuciya na yara ko ilimin inkologi. Jagorar iyyaye ilmantar da iyyaye gameda lafiyan iyylansu girma dajin daɗin ɗan Adam. Idan kuna sha’awar taimakawa na kulawa yara ko buƙatar bayani akan batutuwa masu alaƙa ya sanar dani.

Tsaftan mutum na nufin ayyukan dake dauke da dokokin kiyayye jikin tsafta da lafiya. Kyakkyawan tsafta na taimakawa wajen hana yaɗuwar ƙwayoyin cututuka, yana ƙarfafa amincewa da kai da kuma inganta lafiyarku gaba daya. A ƙasa akwai muhimman abubuwa wanda da kula da fata, yin wanka ko shawa kullum don cire dattin jiki, gumi, da kwayoyin cuta, a rinka amfani da sabulu ko moo wajen wanke jiki yadda ya dace da nau’in fatanku. Fitarwa lokaci-lokaci don cire matatatun ƙwayoyin halitta. Tsafta baki da, a rika goge haƙora kullum sau biyu, ko so uku a rana, tare da man goge baki na kulurich, ada dan cire damarmashin abinci tsakanin haƙora, a riƙa sauya buroshi ko wani wata so uku ko so huɗu, a rika ziyartar likitocin haƙori akai akai dan duba tsaftacewar baki. Bayan haka tsaftan hannu kuma, wanke hannaye da sabulu da ruwa na tsawon daƙiƙa ashirin, musamman kafin aci abinci ko shirya abinci. Bayan amfani da gidan wanka, bayan taɓa dabbobin gida, datti ko datti yi amfani da sanitaiza idan babu sabulu da ruwa. Kula da gashi, a wanke gashi akai akai don kiyayye kamuwa da cutan ƙwarƙwata ko amosanin ka.

Shirye shiryen yara ya haɗa da yin la’akari da hankali game da harkokin kuɗi, da tunani, da jiki, da zamantakewa don tabbatar da cewa kun shirya don maraba da rainon yaro. Ga muhimman tabe dattin abubuwa kamar haka: ɗaya, shirye-shiryen hankali, tunani ko ƙima, ko motsin zuciya don ɗaukar nauyin iyaye, dangantaka, tabbatar da dangantaka mai karfi, goyon baya tare da abokin taraiya idan an zartar. Hakuri da daidaitawa, kasance cikin shiri don ƙalubalen tunani wanda ke zuwa tare da rainon yara. Tsarin kuɗi, tsarin kuɗi, kasafin kuɗi, ƙirƙiran kasafin kuɗi wanda ya haɗa da farashi don kulawa da haihuwa. Kulawa da yaron ilimi da buƙatun yau da kullum, asusun gaggawa, gina hanyar tsaro don abubuwa da ba zato ba tsammani. Tabbatar a lafiyar yara, ya ƙunshi ciki, haihuwa, da kula da yara, adana tsawon lokaci yi la’akari da kafa tanadi dan ilimin yaranku. Misali, asusun ƙwaleji. Tsarin jiki da lafiya, duba haihuwan, ziyarci likita dan tantance lafiyarku da magance duk wata damuwa. Salon lafiya, kula da daidaitacen abinci, motsa jiki akai akai idan gujewa abubuwa masu cutarwa, kamar taba da barasa.

Kula da uwa da jariri bayan haihuwa. Wasu matan za su haihu a gida tare da ƙwararun ma’aikata, wasu kila basu da ƙwararrun mataimaki, wasu matan da suke haihuwa a wuri za su shafe lokaci acan bayan haihuwa. (WHO) ta bada shawara kada a saki mace kafin awa ashirin da huɗu bayan haihuwa, ba tare da la’akari da wurin da aka haifeshi ba. Yana da mahimmanci cewa wani yabi mace da jariri a cikin sa’o’i ashirin da huɗu. Na farko bayan haihuwa, don amsa duk wani canje-canje a yana yinta ko jaririnta, yawancin rikitarwa na iya faruwa ne a cikin sa’o’i ashirin da huɗu Na farko bayan haihuwa a gida, yana da mahimmanci da jariri su samu jarabawar haihuwa da wurwuri, zai fi dacewa a cikin sa’o’i ashirin da huɗu na haihuwa. Idan haihuwar ta kasance a wuri aiki, uwa da jariri ya kamata su sami gwajin haihuwa kafin a sallamesu. Akwai mahimman abubuwan da yawa za a tattauna da matar da danginta bayan haihuwa, don tabbatar da cewa mace ta samu isashen kula. Duba (WHO) ko (PCPNC) don ƙarin b bayani. Muhimman abubuwa da za tattauna da mata da iyalansu bayan haihuwansu, muhimmancin samun wani kusa da sa’o’i ashirin da huɗu na farko. Mahimmancin da shawaran lokacin ziyarar bayan haihuwa, mahimmanci sabuwar uwa taci abinci mai kyau da lafiyarta, tattaunawa a cikin muhali, ayyukan gida da abubuwa da aka haranta don tabbatar da mata sun samu abinci mai kyau. Sabuwar uwa kuma ya kamata tasha ruwa mai tsafta, muhimmanci haihuwa da barci na buƙatan gujewa aiki mai wuyar gaske.

Lokacin yin la’akari da ciwon mai haƙori ke yawo motsi haƙorin a cikin yanki mai yuwuwa iri na mhimmanci, a yi la’akari da irin waɗannan abubuwa na farko wannan ciwo, gano ainihin zafi ciwo dake da alaƙa da karaya yana iyakan zama yanke yin amfani da ma’aunin zafi daga sufuli zuwa goma dan ƙididdige yawan zafi, yanda yake farawa gami da lokacin da zafi ya fara kuma idan ya kasance inda ɗan bayan rauni mafi yuwuwa a tare da karaya. Halin da ciwon ke kasancewa raɗaɗin yuwuwa, so da yawa yana da kaifi kuma yana nan naɗawa tare da murɗawa ko motsa lamba. Abubuwan da ke daɗe kara lura idan zafi ya ƙaru tare da ɗaukan nauyi ko ƙoƙarin man yi, na biyu lura kumburi idan kumburi nemo alamun kumburi wanda so da yawa yana tare da karaya, lalacewar wurin, bincika da abubuwa da ba a saba gani ba kamar in ka jirta kaman jan ta da suka yini da karaya, canjecanjen fata, bincika ja yayin raunuka dan raunuka shawarar karaya abuɗe ko alamun rashin kyaututuka, na uku kwatance-kwatance, kwatanta alƙalla tare da giɓin da ba ajin rauni ba, a ji rauni ba dan tantance rashi daidaito ji ko ji kaji ko ji dan ninka ko dannawa, yin motsin wanda zai iya nuna guntun kasha, tausayi lta sa wurin a hankali dan gano wuraren da suka fi zafi, bincika dan jin daɗi me nuna ma kuwan ƙashi rashin ka sha ji da gina da kansu dan tare da wanda ake zargi da karyewa. A yi aiki aikin nuno nau’i dan ƙananan raunuka, tantance dukkan ɗaukan nauyi da matakin ciwo mai alaƙa dan ɗaggowan rauni gabaɗaya, kin ta ƙarfin riƙo ko wasu ayyuka na aiki ta hanyar ƙididdige wanda abubuwan da aka tsara za a iya gano yuwuwar karaya ko abubuwan da aka tsara dan rawa mai dacewa.

Wane hanyar mataki ne za ku iya dauka lokacin da aka samu me alama na ambaliyar ruwa, hanyar da ya kamata a dauka na farko shi ne lokacin da aka ji labarin ruwa ya ɓullo daga wani waje na ambaliya. Da farko a shiya yara tsofaffin da kaya masu muhimmanci, Sannan a duba hanya da za a bi don guje ma wannan ambaliyar ruwan. Sannan a bi hanyar da ya dace a kare ko a share don wannan ruwan ya zo ya wuce ba yare da ya yi ɓarna ba. Idan kuma hakan ta kasance, to ana buƙatar cikin gaggawa su zuwa akwai ƙungiyoyin da suke taimako wanda za su iya cire mutanen wani ɓangaren da kai su wani ɓangare. Inda za a kom kuma a tabbatar da a share yake da sauransu. Lokacin da kuka koma wannan wajen abun da. Ya kamata a yi shi ne, idan ambaliyar ruwan ya zo gidajenku ku tabbatar duk wani abu mai amfani kun tattare shi don ba ku san da me ruwan. Na zai zo ba. Ruwan yana iya ya kashe mutum zai tafi da abubuwa masu amfani. Sannan yana iya zuwa da gurɓatattun abubuwa wanda za su iya cutar da mutum ko su sa masa cuta ko su kashe shi. Duk lokacin da aka fuskanci ambaliyar ruwa yana iya ɓullowa a gaggawa a sanar da waɗansu waɗanda ba su da labari ta hanyar talfo ne ko ta hanyar ɗan aike ko kuma ta yanar gizo don su samu su san me ya kamata su yi, kafin ruwan nan na ambaliyar ya risƙe su a daidai lokacin da ba zato ba tsammani. Idan suka sama sanarwa ka ga za su riga su kimtsa don gujewa ruwan wannan ambaliyar ta ruwa.

Mataki na farko, matakin da ya kamata a ɗauka kafin akoma inda ambaliyar ruwa ya shafa, a tabbatar ka bincike gida ko fili sannan kafun a fara binciken nan a tabbatar an sa matakin tsaro kaman safan hannu na roba da takalmin na roba na kariya da abun rufe fuska, dan gudun gujewa kura ko waɗansu gurbatattun abubuwa a lokacin da ruwan ambaliya ya zo waje yana iya tawowa da abubuwa masu tarin yawa na cututtuka wanda ba ka san da shi ba, za ka iya shaƙan shi ko ka ɗauka a yayin da kake ƙoƙarin ka gyara wurin nan za ka dawo mataki na biyu kuma ka tabbatar ka bi jikin bango ko ramuka, hak ko saman kwanuka na gida kafun komawa wannan wuri da ambaliyar ruwa ya sama. Sannan a lokacin nan ka tabbatar wannan kayan tufafin, kayan da kasa suna da inganci kware sosai a yayin da aka zo duba wannan wuraren da kake ƙoƙarin komawa inda ambaliyar ruwa ya shafa. Ka tabbatar ka duba hanyan gas in akwai ko wutan nepa lantarki kenan ko iskan gas da dai sauransu, a gujewa kayan wutar lantarki ka da a yi amfani da na’urori kan na’urorin da ko wutar lantarkin har sai wani mai lantarki ya duba su, hatta kayayyakin da ruwan ka bar su wajen kar kai amfani da su ba tare da an tsaftace su ba. Lalacewar takardu, ɗauki hotun ko bidiyo na lalacewar takardu dan da’awar inshura kafun ta tsaftace ma ko gyara wani abu, yi amfani da kwararu dan gyare-gyare, hayan ma’aikatan wutan lantarki, masu aikin famfo da injiniyoyi masu lasisi dan tantancewa da gyara manyan lalacewe, ɗaukar waɗannan mataki na tsaro na da tabbatar da samun lafiya da inganci mai ɗaurewa bayan ambaliyar ruwa.

Menene wasu ƙarin abubuwa da za a yi la'akari da su ciki harda cikin kayan aikin gaggawa kaman tsaftace mutum, ko kayan aikin sadarwa, kayan gaggawa da aka shirya da kyau, ya kamata ya ƙunshi abubuwa masu muhimmanci don rayuwan aminci da ta'aziya. Baya ga abubuwan yau da kullum, kamar abinci, ruwa, da taimakon farko. La'akari da waɗannan kayan aiki, tsaftar mutum don na sadarwa abubuwan tsaftar mutum kayan baya gida, abun goge bayan gida, ko na baki, sabulu, ko goge jiki da za a iya lalacewa. Kayayyakin tsaftar mata, kofuna na haila, kula da shara a cikin gida, ban ɗaki mai tsaho ko jarkuna na zuba ruwa, takardan bayan gida, ko ƙyallen takarda tsarin cebur ɗin birne shara sharan gida a waje. Ku kula da jarirai ko dattijai a tsaftace muhalli, kwanukan cin abinci, zuba ruwa da abubuwa makamancin haka yin wanka, wanki, tsaftace sutura, duka ya kunshi wannan tsarurruka ɗin da za a kula da su. Musamman kaman ƙananan yara da dattijai ya kamata a rinƙa kulawa da tsaftar su a koda yaushe da ruwan da zasu sha da cin abinci da sauran su.

waɗanne guragurai na yau da kullun don gujewa lokacin haɗa kayan aikin gaggawa lokacin shirya abubbuwan gaggawa da babban abin da ba a sani ba akwai gidajen yanan gizo da yawa jerin kayayyaki da shaguna kan layewa waɗanda ke ba da taimako da bayyana gaggawa amma ta yaya za ku iya sani ko kuna buƙatan kayan aikin gaggawa ku shirya da gaske shin yaƙin kayan aikin ku na awowi saba'in da biyu yana shirye a nan akwai jerin ayyuka na manya guragurai guda goma da mutum nan ciki fiye da yanda suke shirya kayan aikin na awa saba'in da biyu domin amfani na farko kayan aikin marasa kyau yawancin kayan aikin gaggawa suna zuwa tare da rayuwar shirye shirye a ranar karewa ko kuma wani lokaci ba sa aiki da kyau saboda shekaru ko ƙarancin masana’antu igiyarku ta na da kyau an kai fi ba ka ke ma su amfani da kyau an tanaji magunguna na zamani shin duk jakunkunan ku ba su da iska ga kayan aiki iya aiki suna aiki yadda ya kamata idan kayan aiki suna aiki yanda ya kamata kayan aikin ku shekaru goma da su ka gabata da alama za ta buƙaci wasu sabuntawa kafin ya shirya tafiya

Ta yaya sassan masu juna biyu ke inganta shayarwa, da ba da tallafin shayarwa? Akwai muhimman buƙatun don fahimta da tallafa wa ayyukan asibiti waɗanda za su haɓakata ingancin abinci mai gina jiki da aminci ga jarirai, jarirai bayan haihuwa. A aiwatar da mataki na goma na B.F.H.I, muhimmancin tsari ne waɗanda, waɗanda wannan fannin ke aiwatarwa da ayyuka a yanzu, a samu nasarar shayarwa kafin a sallame su a asibiti da inganta ayyukan barci masu aminci da suka shafi shayarwa da kuma lafiyar mata da suka haihu da jariran. Yana da muhimmanci ga wanda suka haihu ta iya buƙatan ba, ba tare da B.F.D yau da kullum ba. Yana da muhimmanci a riƙa kulawa da jariran da lokacin shayarwa da lokacin ba da nono. Yana da muhimmanci mai shayarwar ta riƙa cin abinci mai gina jiki don jaririn ya samu abinci ingantacce. Ma’aikatan kiwon lafiya su ba da ilimi na goyon baya ga duk zaɓin ciyarwa da ya dace ga mai shayarwa. Yana da kyau a riƙa, lokacin da za ta ba da nono a yaro ta ba shi ba tare da ta ko a tsaye ko a kwance ba, ya kamata ta zauna a zaune kafin ta shayar da jaririn nono don ya samu lafiya cikin ƙanƙanin lokaci.

Ta yaya za a iya shigar da tsaftace hannu a cikin ayyukan yau da kullum da halaye? haɗa tsaftar hannu cikin ayyukan yau da kullum da ɗabi’u yana iya zama mai sauƙi da tasiri sosai wajen hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta ga masu dabaru mai amfani. Gane aiwatar da hannu, wanke hannu lokacin masu muhimmanci: galubi a samu roba ko wani babban abu haka wanda za a riƙa zuba ruwa a ciki, a riƙa wanke hannu a riƙa tsaftace wurin, ruwan kuma ya zama mai tsafta. A yi amfani da sabulu don wanke hannu, gudun kamuwa da cuta. A riƙa wanke hannu bayan sarrafa datti ko an ba da abinci a dabbobi ko dai makamantan haka. A riƙa kuma wayar da kan al’umma yin wanke hannu kafin cin abinci ko kuma bayan an gama cin abinci ko kafin a yi girkin abincin, a wanke hannu a tsaftace waje, a tsaftace kwanukan da za a yi aiki da su ko robobi da ake aiki da su. Bayan an dawo gida daga guraren jama’a yana da muhimmanci ka tsaftace hannayenka ka wanke su da sabulu kuma ka samu ruwa mai kyau mai tsafta, ba gurɓataccen ruwa ba. Sanya alamomi ko lambobi kusa da magunguna, magudanar ruwa suna tunatar da kowa ya wanke hannunsa, a aje musu abin rarraba sabulu masu tsafta na hannu ko fastocin wanke hannu a ganuwa.

ta yaya hanyoyin keɓewa ke hana yaduwar cututtuka a cikin saitinan kiwon lafiya hanyoyin keɓewa a cikin saitinan kiwon lafiya suna da muhimmanci domin hana yaɗuwar cututtuka ta hanyar ƙiƙirar shinge na jiki da na tsarin inganta lafiya tsakanin hulɗa da marasa lafiya da masu lafiya ga yanda ake ana shingen jiki kafin cewa da kuma tare da tsarin iska marasa kyau ko tabbatar da ingancin yadda ake shakar iska guraren matsi mara kyau suna jin iskar zuwa ɗakin kuma suna shiga kafin ya gayyaci ‘yan uwan shi kayayyakin kariya da ake amfani da su kamar su safar hannu abin rufe fuska riguna na ban kariya suna hulɗa kai tsaye tare da masu kamuwa da cutar rage bayyanawa guraren da aka keɓe ana keɓe marasa lafiya ne a ciki don gujewa masu lafiya su kamu da cutar ma’aikata masu mahimmanci ne kawai ke iya shiga wuraren keɓewa don su rage haɗarin yaɗuwar cutar sannan suma idan za su shiga wajan dole sai sun sa rigan kariya safar hannu abin tare fuska don shaƙar iska marasa kyau

Ta yaya kuke tabbatar da abin koyin keɓewa tsakanin ma’aikatan kiwon lafiya da ma’aikatan tallafi? Tabbatar da hanyin keɓewa tsakanin ma’aikatan kiwon lafiya da ma’aikatan tallafi yana da muhimmanci don sarrafa kamuwa da cuta. Ga wasu dabaru kamar haka: na ɗaya, shara manufofi da ladabi madaidaita tsakanin ma’aikatan kiwon lafiya da ma’aikatan tallafi. Samun dama, tabbatar da cewa duk ma’aikata suna da sauƙi da ƙa’idoji a kowane lokaci. Horo da ilimi, horawa na yau da kullum, gudanar da ban-horo na yau da kullum a kan dabarun kiwon lafiya da keɓewa, kamar tsaftace hannu, amfani da kayan kariya na sirri, P.P.E da ƙa’idojin hulɗa, haƙuri, zane zane na toshewan yanayi, yin amfani da yanayin rayuwa na ainihi ko ƙwaƙwalwa, don ƙarfafa fahimtar da aiwatar da matakai na ci gaba tsakanin ma’aikatan kiwon lafiya, ci gaba da sabuntawa kan sanar da ma’aikata game da sabbin tsaruka na jagororin keɓewa, samun dama, tabbatar wa da duk wani ma’aikaci suna da sauƙi ga ƙa’idojin kowane lokaci don samun tabbatuwa.

Asibitoti suna magana da sarrafa ƃarkwar cuta ko cututtuka ko gungu na cututtuka ta amfani da tsari me tsari da ladabtarwa don rage yaɗuwar na tasiri ga yadda ake yin yawancin aikin. Ganewar farko da rahoto, ci gaba da sa ido a kan adadin kamuwa da cuta ta hanyar bayanan lafiya. Lantarki, bayanan ɗakin gwajegwaje, ba da rahoto nan da nan, ana horar da ma’aikatan da bayar da rahoton sabon kamuwa da cuta ko tari ga ƙungiyar riga-kafin kamuwa da cuta. Kulla ƙungiyar guda t; gudanarwa da cutar, ya haɗa da ƙwararun kula da kamuwa da cutar masu ilimin cututtuka da masu nazarin halittu ko likitoti da masu kula da asibitoti. Haƙiƙa, ƙayyadaddun ayyuka a sarari don yanke shawarar da sadarwa. Kamewa da wurare, canza wurin marasa lafiya zuwa ɗakunan keƃewa ko wuraren da aka keƃe don hana kamuwa da cuta Rukunin kamuwa da majinyata tare da sanya ma’aikatan kiwon lafiyan wa ya zo gare su, ƙayyade ko sarrafa damar ba ka ko zuwa wuraren da ab; abin ya; ya shafa.

Yanda ake bi dan rage juriya na ƙwayoyin cuta, na haƃƃaka aikin kula da ƙwayoyin cuta ta asibiti, na biƙatar tsari me kyau, me yawa wanda ya haɗa manufofi na ilimi, saka idanu, ayyukan asibiti. Ga mahimmancin dabaru kamar haka, haƃaka aiwatar da shirin kula da ƙwayoyin cuta, ƙirƙiran tagwaye da suka haɗa da ɗawainiyar cututtuka masu yaɗuwa masu, masu ilimin halitta, masu magunguna, masu riga-kafin kam, uwa da cuta dan jagorantan temakon jagorancin tabbatar ciyar sadur ruwa daga jagoran asibiti don samar da albarkatun tallafi ga “ASP”, rikyon masu auna, kamar rage amfani da ƙwayoyin cutan marasa dacewa ko inganta m; ka’idodi Haƃaka ayyukan, da batun ƙwayoyin cuta, riƙo da jagora, yin amfani da jagoran tushe, sheda don zaƃar allurai da tsawon lokacin malamin riga-kafi, maganin rage haƃaka yaɗuwar cuta na tsawon lokaci, guji darussa masu tsayi da kuma tabbatad da matakan da aka ɗauka gurin magance wannan yaɗ.

Wane hanya ne ake bi don amfani da maganin riga-kafi? Magungunan riga-kafi, magunguna ne masu ƙarfi da ake amfani da su don magance cuce-cucen ƙwayoyin cuta. Ana amfani da su ta hanyan da ya dace, yana da mahimmanci na inagantaccen magani kuma na hana juriya na ƙwayoyin cuta. Magance cututtukan ƙwayoyin cuta, an ba da izini dan tabbatarwa akwai kuma waɗanda ake irge da kamuwar cutar, ƙwayoyin cuta kamar su cutan mai da gudawa, cutan maƙoƙo, cutan fata na ƙwayoyin cuta. Dangane da ganowar yadda ya dace, ana amfani da shi kawai bayan tabbatar da kamuwa da cuta. Ƙwayoyin cuta, yawanci ta hanyan gwaji, wajeyi da ko kuma kimantawal likita, ta hanyar ne ake gane mutun ya kamu da wannan cutar, ko cutar maƙoƙo ko cutar amai da gudawa ko cutar masassara da cutar zazzaƃin ciwon cizan sauro, dika ana gane su ne ta hanyar gwaji na jinni ko na fata ko na ɗaukar hoto, ta nan ne ake ganewa in mutun ya ka mu da cutar, se ai gaggawa a samo masa magani.

Mene ne mahimmancin ayyuka na ƙarin riga-kafi, kuma me ya sa ake amfani da shi ga lafiya gabaɗaya? Tsarin riga-kafi, tsarin garkuwar jiki, shi ne tsarin kariya na jiki me mahimmanci dan kariya daga cututtuka, kiyaye lafiya gabaɗaya da tabbatar da aiki me kyau da tsarin jiki daban-daban. Mahimman ayyukansa, mahimmancinsa sun haɗa da buɗaɗɗun ayyuka na tsarin riga-kafi, kare cututtuka. Yana ganowa da kawad da mahara masu cutarwa, kamar ƙwayar cuta, ƙwayoyin cututtuka na amai da gudawa, na cizon sauro, na ciwon wuya ko na lokacin sanyi. Yana hana kamuwa da cututtuka; da cututtuka ta hanyar haɗakar riga-kafi na asali da kuma dedetawa. Rarraba kai da bai kai; gane kuma yana zuwa masa na jiki yayin ga; ganowa da kai hari ga ba; abubuwa wajan cutarwa. A kula da riga-kafi, yana ganowa da lalatawan ƙwayoyin cutan da ba su da kyau, kamar ƙwayoyon cuta masu cutarwa kansa ko lalacewa, kafin shi ze haifad da la; lahani ga jikin ɗan Adam. Kumbiri da waraka, ƙaddamar da martini me kyau don ware cututtuka da raunika, inganta gyaran na.

Ta yaya abinci me gina jiki yake da tasiri a lokacin ɗaukan juna biyu? Abinci me gina jiki yana da tasiri yayin ɗaukan juna biyu, yana taka rawar gani wajen haƃaka, kuma kai-tsaaye yana shafar haɗarin lahani na haihuwa ga rikitarwa. Dedetaccen abinci me kyau, yana tabbatar da cewa uwa ta samar ma mahimman abubuwa gina jiki da ke buƙata don haƃakar da lafiyar jaririn da ke cikinta. Tasirin ji; jiki a kan rashin haihuwa, hana lalacewar juna biyu, mahimmanci ga batun jijiyoyi wanda aka samar wa ƙwaƙwalwa da kashe ba; da ƙashin baya. Abinci, ya kamata mace me juna biyu ta samu abinci kamar irin su nama, ƙwai da kayan lambu irin su ayaba, karas, su lemun zaƙi, su dibino da saurarensu wanda ze temaka ma jinin jikinta ya dinga gudana don jaririn ya samu isasshen lafiya a cikinta. Yana da mahimmanci, kar ta rinƙa barin kanta da yunwa, sannan, lokaci bayan lokaci yana da mahimmanci ta rinƙa ziyaran asibiti don a duba lafiyan jaririn da ke cikinta. Ana buƙatan ta rinƙa zuwa gwaji dik bayan wani ɗan lokuta don guje ma faɗa ma haɗari, saboda a wannan zuwa gwajin da take yin shi, a gane cewa a; a jaririn lafiyash shi, ita ma tana da ƙosasshen lafiya, jinni ya wadata a jikinta, da shauraransu.

Ta yaya abinci mai cikin ke shafar mai bata kamuwa da ciwon sigari. Abincin mace mai ciki yana ta; muhimmiyar rawan gani wajen tantance yiwuwar kamuwa da cutan sigari na ciki, “GDM”. Yana faruwa, lokacin da jiki ba ze iya samar da isasshen “nonzalin” na sarrafa yawan adadin sigarin jini ba yayin ɗaukan ciki. Ga yadda abinci ke tsadi ga wa’yannan yanayi, muhimman abubuwan abinci waɗanda ke sh; fi haɗari na “GDM’, yawan ciwon sigari da nagartaccen abinci mai gina jiki, abincin dake da wadataccen “carbohydrate” kaman burodi, kaman abinci masu zaƙi. Karas, su salak, su gurji, da dai sauransu, suna da saurin haƃaka ciwo. Matakin sauri na jini, yana ƙara haɗarin juriya na “enzolyn” da “GMD”, gane abinci, jinkirta shan sigari kuma yana inganta haƃakan “enzolyn”. Cikin abinci marasa nauyi a cikin abinci, mai wadataccen “piber” kamar kayan lambu, hatsi, gyaɗa, lemu. ‘Ya’yan itatuwa na iya taimakawa wajen haƃaka matakan sigari na jini. Yawan shan abinci mai zaƙi, yawan cin abinci ko cin abinci mai ƙaranci “curry” a ƙarancin abinci mai gina jiki, da iya haifar da abu; ƙiba mai yawa.

Wane abinci ne, mai ciki ke buƙata, don ta samun taimakuwa wajen girma na ɗan dake cikinta ba tare da wani abu ya cutar da shi ba? Abincin da mai juna biyu take buƙata, don samun ya girma da abincin in; ɗan dake cikinta, sun haɗa abubuwan kayan marmari. Kamar irin lemu, irin su hatsi, dawa, gyaɗa, gero, wake ko kuma kaman irin su kifi. Su nama haka, kayan da zai gina mata jiki, shi zai ƙara mata garkuwan jiki. Wannan jaririn da ke cikinta, zai samu ya, lafiya da kuma saurin girma da wadataccen jini, wanda ko da lokacin haifuwa ba za ta samu matsala ba, ko kuma ɗan cikin da, jaririn da ke cikinta bai samu wani nakasu ko na rashil lafiya ba. Don a wannan lokacin, in tana da juna biyun nan, tana samun isasshen abinci, wadatacce mai gina jiki, tana ci dedai ka’ida wanda bai saƃa ba. Saboda, yawan cin abincin ma yana; zai iya haifar mata da matsala ko ya haifar ma jaririn da ke cikinta matsala, matukar abincin ba ingantacce, tsaftatacce ba ne. To, dole in rinƙa tanadar mata da abinci m; lafiyayyu, ingantattu, wanda ba shi da abin cutarwa a ciki. Akasari kamar shinkafa haka wa; da wake, ta rinƙa shan kankana ayaba da su lemu, su abarba, su gwanda. Wannan, zai taimaka mata sosai, wajen bata lafiya da kuma ɗan da yake cikinta. Zai inganta, garkuwan jikinta, yaron da ke cikinta, zai samu lafiya sosai.

Mene ne abincin da ya kamata mace mai juna biyu ta riƙa ci, amfani da shi? abincin da ya kamata mai juna biyu ta riƙa amfani da shi, don gina jikinta da kuma lafiyan jariri, ya danganta. Ana buƙatar mace mai juna biyu ta riƙa amfani da, abinci kamar su nama, wake, ta riƙa cin abubuwa dai masu muhimmanci, wanda zai ƙara mata kuzari, ya ƙara ma jaririn cikinta shi ma kuzari. Kusan, ta riƙa amfani da gero, wajen yin kunun gyaɗa; ta riƙa amfani da wake, ko kuma waken suya, duka yana ƙara kuzari, yana ƙara lafiya kuma ga jikin mace mai juna biyu, nan kamar kayan marmari, ko kayan lambu. Ta riƙa amfani da lemu, ayaba, kankana, ko kuma gwanda, da dai makamantansu. Yana da kyau, ta riƙa amfani da nama, kifi, irin su alayyaho, dukan waɗannan nau’in abincin da na lissafa su, yana da tasiri wajen gina, ko haɓaka jikin mace mai juna biyu, da kuma jaririn da ke cikinta, za su samu lafiya in har tana amfani da waɗannan abubuwan. Sai dai kamar kifi, kar ta riƙa amfani da shi a kodayaushe, don guje wa kamuwa daga cutar shawara, zai iya sa mata nauyin jiki, yawan kasala. Bayan da ma tun kafin ta ɗau, fara amfani da shi, mace tana da juna biyu jikinta yana yawan mutuwa, da kasala.

Mene ne zaɓuɓɓukan nau'i, na bayarwa daban-daban da kuma yanda za a zaɓi wanda ya dace? Zaɓin-zaɓi isarwa daidai ya dogara, da abubuwa kamar nau'in samfuri, amma da abokan ciniki. Farashi, lokacin isarwa, a nan gaba, yayin da nau'in zaɓuɓɓukan sayarwa daban-daban, yadda ake zaɓar wanda ya fi dacewa. Nau'in zaɓuɓɓukan bayarwa. Daidaitaccen bayarwa, bayarwa ta hanyar isarwa mai tsada tare da wani lokacin jigilar kaya, kwanakin kasuwanci, hukutuwa bakwai a kan matsakaita, don su yi kyau. Mafi kyau ga umurni marasa gaggawa, abokan ciniki masu tsada, abubuwan amfani, na arha, dukan kasuwanci da abokan ciniki. Iyakance saurin isarwa a hankali, bayar da bayarwa, bayani, bayarwa da sauri, yawanci a cikin kwanaki, ɗaya zuwa biyu, mafi kyau, ga umurni masu sauri lokacin misali, kyaututtuka masu lalacewa. Abubuwan amfani, yana isar da abokan ciniki, da ke buƙatar isar gaggawa. Iyakance ma mafi girma, farashi, sai ranar da ko, rana tana ba gaba, bayani ko da da aka kawo a cikin guda, ɗaya, ko washegari mafi kyau ga abubuwa gaggawa kamar kayan abinci ko sayayya na ƙarshe.

Hanyar da ta dace don shayar da jariri nono. Hanyar da ta dace, don shayar da jariri nono, tana da muhimmanci, don in gani… cikin shayarwa, tabbatar da jariri ya samu isasshen madara, da kuma hana ciwo ko rashin jin daɗi da mahaifiyarsa. A nan ga cikakken bayanai dalla-dalla kamar haka: Alamomin lashi mai kyau. Bakin jariri a buɗe yake? Na biyu, leɓensa kife yake kamar na kifi? Kuma ba a shiga ciki ba? Gashi da hanci suna shafar nono ko suna kusa da nono? Ana iya ganin tsarin arola yankin da ya fi duhu a kusa da nono, sama da leɓe. In za a shayar da jariri nono, mace ya kamata ta samu waje keɓaɓɓe ta natsu, ba wajen hayaniya ba, ko iska, don ta shayar da jaririnta ya samu ingantaccen nono wanda zai amfanar da shi a jikinsa. Lokacin da za ki shayar da jariri, in a kwance kike ko a zaune, yana da muhimmanci ki tsai da jaririn nan, mai kyau, ku tabbatar, kansa ya zo jikin nonon, ba nonon ya je jikin kansa ba, don kar nonon, guje wa nonon ya ƙware shi, ko ya bi hanyar da bai dace ba yayin da ya zuƙi nonon zuwa cikinsa.